Abagabo batatu umwe yambaye umupira w'irabura w'amaboko magufi uyundi na we umupira wera w'amaboko magufi igiti kinini cane casagaraye gifise amashami meza n'utubabi duto duto.

Abanyeshure batandukanye, bagizwe n'abahungu n'abakobwa, bariko barinonora imitsi. Ikibuga kirimwo umusenyi n'utubuye dutoduto, inzu yubakishijwe amatafari aturiye kandi isakajwe amabati y'imigongo minini.

Akazu kasugumwe gakoreshwamwo amazi iyo umuntu ahegeje kwituma, indobo nini cane y'icatsi kibisi ijamwo amazi akoreshwa muri ako kazu kasugumwe, urugi runini rw'ibiti rwuguruye.

Akazu ka surwumwe gasakajwe amabati ashaje. Gafise ivyumba bitandukanye, vyose biriko inzugi z'ibiti zugaye. Ibicapo bitandukanye vy'abahungu n'abakobwa, bicafye kur'izo nzugi. Vyerekana igitsina runaka cemerewe kwinjira muri ako kazu ka surwumwe.

Inzu yubakishijwe amatafari aturiye kandi isakajwe amabati, urupapuro rukoranywe ubuhinga budasanzwe rwifashishwa mukazu kasugwumwe iyo umuntu ahejeje kwituma.

Akazu ka surwumwe gakoreshwamo amazi . Iyo umuntu ahegeje kukitumamwo, umukubuzo wakagenewe ur'iruhande y'igikono bitumamwo. Igicupa kiba kirimwo isabune ikoreshwa mw' isuku ryako.

Akazu ka sugumwe kubakishijwe amatafari aturiye, utwumba dutandukanye dusigishijwe isima, abantu b'abagabo baza kwihagarikamwo, umugano w'icatsi kibisi uzana amazi muri utwo tuzu.

Abasore barimwo barinonora imitsi bakoresheje umupira w'amaguru. Umwe muribo yambaye umupira utukura w'amaboko magufi. Utwatsi twiza cyane dutotahaye.

Abanyeshuri bariko barinonora imitsi bakoresheje umupira w'amaguru ikibuga kirimwo utwatsi twiza cane duteye igomwe ibiti bire bire bifise amashami mare mare n'amababi mato mato.

Amashure y'iintango, yubakeshijwe amatafari aturiye. Akazu ka sugwumwe inyuma y'ayo mashure, gasakajwe amabati. Igicu kiremwo ibara ryera n'iryirabura.

Ubwiherero bwagenewe igitsina gore rwubakishijwe amatafari aturiye bufise urugi runini rw'ivyuma n'ibiyo ubibonerana, kandi rurugaye.

Icumba c'ishure ryubakishijwe amatafari aturiye. Rifise imitambikwa y'ivyuma kandi risakajwe amabati. Intebe z'abanyeshure ndende cane zisigishijwe irangi ritukura.

Igicu ciza kirimwo ibara ry'ubururu igera hamwe n'iryirabura amashure yubakishijwe amatafari aturiye imbuga irimwo ivyatsi hamwe n'ibimanyo vy'amabuye.

Abanyeshuri bariko barinonora imitsi, bakoresheje umupira w'amaguru. Ikibuga kirimwo utwatsi twiza dutotahaye. Ibiti bifise amashami maremare n'amababi mato mato.

Akazu ka sugumwe kubakishijwe amatafari aturiye kandi gasakajwe amabati mashasha. Ivyumbaa bitndukanye vyose vyugajwe n'inzugi z'ibiti.

Abasore icenda batonze ku murongo. Bose bambaye imipira y'amaboko magufi n'udukabutura twirabura. Babiri muri bo bafise umupira w'amaboko mu minwe yabo.

Inzu nini cane, yubakishijwe amatafari aturiye. Ifise hejuru imitambikwa y'ivyuma kandi isakajwe amabati. Inkingi ndende cane z'ivyuma.

Abasore icenda batonze ku murongo bambaye udupira tw'amaboko magufi n'amakabutura yirabura babiri muribo bafise umupira w'amaboko mu ntoke.

Akazu ka sugumwe gafise imiryango itanu itandukanye, amasanamu y'abahungu canke y'abakobwa yerekana ko buri cumba cagenewe igitsina runaka.

Akazu ka surwumwe, gakoreshwamwo amazi, iyo umuntu ahegeje kwitumamwo. Ku ruhande k'umukubutso wa ko utukura. Idirisha rinini, ry'ibiyo bibonerana.

ishure ry'intango ryubakishijwe amatafari aturiye rifise imitambika y'ivyuma hejuru kandi risakajwe amabati mashasha intebe ndende z'abanyeshure zisigishijwe irangi r'itukura

Abanyeshure b'abakobwa, bamwe bambaye amapantaro, abandi nabo amakabutura. Bose bicaye ku ntebe ndende mu karima karimwo utwatsi dutotahaye, tubereye ijisho.

Ikibuga c'umupira w'amaboko, ishure ryiza cane rifise amadirisha y'ibiyo bibonerana kandi risakajwe amabati, igicu kirimwo ibara ry'ubururu n'iryera.

Umwana w'inzobe yambaye agakingira intoke agwaye ibimomoto mu mutwe ikibaho kinini cane cirabura kidahanaguye neza umuntu w'umugabo w'inzobe yambaye itaburiya yera.

Icumba c'ubushakashatsi cubakishijwe amatafari aturiye gifise akabati ka nini cane gafise utwumba dutandukanye tubikwamwo ibikoresho bikoreshwa muri ico gikorwa c'ubushakashatsi.

Icumba c'ishure ry'ubushakashatsi, ryubakishijwe amatafari aturiye, rifise idirisha rinini cane ry'ibiyo kandi bibonerana, igitambara gipfuka idirisha c'ubururu.

Icumba c'ubushakashatsi gifise amadirisha manini cane y'ibiyo kandi bibonerana, igitambara gipfuka amadirisha kirambuye, abanyeshuri bambaye udukingira umunwa n'udukingira intoke, umwe muri bo afise ibipimo vy'amaraso.

Icumba c'ubushakashatsi cubakishijwe amatafari aturiye. Gifise urugi rw'ivyuma rwugaye. Idirisha ryiza cane ry'ibiyo bibonerana. Igikoresho cifashishwa mu kuzimya umuriro kimanitse ku ruhome.

Icumba c'ubushakashatsi. Ikibaho kinini cane cirabura, canditsweko ibintu bitandukanye, gihometswe ku ruhome. Abagabo babiri, umwe muri bo yifashe neza kandi yambaye amarori.

Icumba c'ubushakashatsi, cubakishijwe amatafari aturiye, umugano mutoya cane wera uca hejuru, uyundi mugano nawo nyene mutoya w'icatsi kibisi, uriko urufunguruzo rutukura rw'amazi.

Icumba c'ubushakashatsi, umuntu w'umugore afise imishatsi miremire, yambaye amarori mu maso ,n'itaburiya yera hamwe n'agakingira intoke k'ubururu, afise ikaramu arik'arandika ku rupapuro.

icumba c'ubushakashatsi amadirisha mu manini afise ibiyo bibonerana abanyeshuri bambaye udukengira umunwa n'udukengira intoke ubundi munyeshuri afise ibipimo vy'amaraso.

Icumba c'ubushakashatsi cubakishicwe amatafari aturiye. Gifise amadirisha y'ibiyo bibonerana n'udutambara tuyafuka tw'ubururu. Ahantu heza cane hateguriwe kubanza gukarabira intoke, no kwogereza ibikoresho bitandukanye.

Icumba c'ubushakashatsi cubakishijwe amatafari aturiye umugano mutoya cane uwera uca hejuru uyundi mugano w'icatsi kibisi ufise urufungurruzo rutukura rw'amazi.

Icumba c'ubushakashatsi cubakishijwe amatafari aturiye. Amadirisha manini manini afise ibiyo bibonerana. Udutambara dupfuka amadirisha tw'ubururu. Udutebe dukozwe mu biti duto duto.

Icumba c'ubushakashatsi cubakishijwe amatafari aturiye. Gifise idirisha ryiza ry'ibiyo bibonerana. Agatambara gapfuka idirisha k'ubururu. Intebe ntoya cane z'ibiti zo kwicarako.

Icumba c'ubushakashatsi cubakishijwe amatafari aturiye. Akabati kanini cane gafise ivyumba bitandukanye bibikwamwo ibikoresho bikoreshwa mu gikorwa c'ubushakashatsi.

icumba c'ubushakashatsi cubakishije amatafari aturiye. Gifise amadirisha y'ibiyo bibonerana. Ibitambara bifuka amadirisha vy'ubururu, ahantu ho gukarabira mu ntoke no kwogereza ibikoresho bitandukanye.

Icumba c'inzu kirimwo ikibaho kinini cane cirabura gihometswe ku ruhome canditswe ko ibintu bitandukanye hakoresheje ingwa itukura n'iyo ubururu aba nyeshure babiri bicaye baraba ku cibaho.

Icumba c'ubushakashatsi gifise amadirisha meza cane y'ibiyo bibonerana abanyeshure batandukanye bambaye amataburiya yera bose baricaye bafise amakaramu bariko barandika.

inzu y'ubushakashatsi yubakishijwe amatafari aturiye ifise idirisha ry'ibiyo bibonerana ripfutswe n'igitambara c'ubururu ahantu heza ho gukarabira mu ntoke

Icumba c' ubushakashatsi, urubaho runini cane rurerure rwirabura ruhometswe ku ruhome rw'ishure. Abagabo babiri bahagaze imbere umwe muri bo yifashe neza kandi yambaye amarori mu maso.

Ibitabo bitandukanye harimwo katsinduzi igitabo c'ibiharuro, ic'ururimi rw'ikirundi ,'ikinyamazru n'icikwa cakahise vyose bibitswe neza cane ahantu havyo habitegekanirijwe.

Uruhome rw'inzu yubakishijwe amatafari aturiye. Rumanitsweko imapuro zitatu ziriko ibintu bitandukanye. Urwa gatatu ruriko ivyerekana ukuntu amaraso atembera, n'ukuntu umutima ukora mu mubiri w'umuntu.

Uruhome rw'inzu yubakishijwe amatafari aturiye, rumanitswe ko impapuro zitatu ,urwa gatatu rworwo ruriko amasanamu atandukanye, yerekana itembera ry'amaraso mu mubiri w'umuntu.

Uruhome rw'ishure ryubakishijwe amatafari aturiye, uduti tubiri tumanitswe hejuru kuri two henenako ikarata y'isi hamwe no mubumbe w'isi.

Uruhome rw'ishure ryubakishijwe amatafari aturiye, inkoni zibiri zimanitswe hejuru, kurizo henenako ikarata ndondabihugu hamwe n'umubumbe w'isi.

Inzu y'ibitabo yubakishijwe amatafari aturiye, ibitabo bitandukanye harimwo ivy'icigwa c'ibiharuro, ikirundi hamwe n'indondabihugu, bibitswe ahantu havyo habitegekanirijwe.

Ububiko bw'ibitabo bwubakishijwe amatafari aturiye. Bufise idirisha rinini cane ry'ibiyo bibonerana. Ibitabo bibitswe neza cane, ahantu havyo habitegekanirijwe.

Ububiko bw'ibitabo bwubakishijwe amatafari aturiye. Ibitabo bitandukanye bibitswe ahantu havyo habitegekanirijwe. Indobo zibiri zitukura.

icumba c'inzu yubakishijwe amatafari aturiye, inkoni zibiri zimanitswe hejuru, ibipapuro bibiri vyenena kuri izo nkoni, rumwe mur'ivyo bipapuro rucafyeko ikarata ndondabihugu.

Uruhome rw'ishure ryubakishijwe amatafari aturiye, inkoni zibiri zimanitswe hejuru kuri zo hene nako ikarata y'isi hamwe no mubumbe w'isi.

Inzu y'ibitabo yubatswe neza cane n'amatafari aturiye, ibitabo bitandukanye bibitswe ahantu havyo habitegekanirijwe murivyo harimwo ivyicigwa c'ururimi rw'ikinyamazuru.

Ububiko bw' ibitabo bufise amadirisha atatu y'ibiyo bibonerana amatara azimije imeza ndende intebe zine zinyegamo.

Ububiko bw'ibitabo, bufise amadirisha abiri y'ibiyo bibonerana, ibitabo bitandukanye harimwo ivy'icyongereza, ibiharuro, n'icigwa c'ikirundi, bibitse ahantu havyo habitegekanirijwe.

Ububiko bw'ibitabo bipanzwe neza cane ahantu havyo habitegekanirijwe. Indobo zitatu zitukura, akabido gatoya k'umuhondo, ikarato itukura irimwo amacupa y'inzoga.

ishure ryubakishijwe amatafari atandukanye harimwo ayaturiye n'ayandi y'umusenyi uvanzwemwo isima umunyeshure yikoreye ibase y'ubururu ku mutwe

uruhome rw'ishure ryubakishijwe amatafari aturiye ruhometswe ko ikibaho kinini cane cirabura cyanditswe k' amajambo atandukanye mu rurimi rw'ikinyamazoru

Icumba c'ishure ryubakishijwe amatafari aturiye urupapuro runini cane rwanditswe ko ingingo ngenderwako ku munyeshure wese ingingo ya mbere kwifata neza ingingo ya kabiri kwubahiriza umwanya iya gatatu kuvugisha ukuri.

Ikidara cubakishijwe inkingi z'ivyuma, kandi gisakajwe n'amabati y'imigongo minini igicu ciza cane kiremwo ibara ryera akarima karimwo utwatsi dutotahaye.

Uruhome rw'inzu rusigishijwe irangi ry'umuhondo. Rumanitsweko impapuro zitatu zitandukanye, kandi urwa gatatu rwo rucafyeko amasi atandukanye: isi ndimwa, isi y'ibumba, n'isi y'umusenyi.

Uruzitiro rwubakishijwe ivyuma, bisigishijwe amarangi atandukanye, abagabo n'abagore bahagaze mu mbuga, imodoka ntono zitwara abantu bakeya cane, nazo nyene zihagaze mu mbuga.

uruhome rw'inzu isigishijwe irangi ry'umuhondo rumanitsweko urupapuro runini cane ruriko ibicapo vyerekana abantu bagize umuryango munini uhereye ku mugabo n'umugore abana kubandanya

Amashure yubakishijwe amatafari atoriye afise inzuki n'amaderisa vy'ivyuma isigishijwe irangi ry'icatsi kibisi inkingi nini nini zubakishijwe isima, kandi zisigishijwe irangi ry'umuhondo.

Amashure y'intango yubakishijwe amatafari aturiye kandi asakajwe amabati ashaje uruzitiro runini rufise inkingi z'ivyuma n'isenyenge, inzugi z'ivyuma zuguruye.

imbuga irimwo umusenyi mwinshi ibendera ry'igihugu c'uburundi rimanitswe amashure yubakishijwe amatafari aturiye kandi asakajwe amabati atukura umunyeshure w'umukobwa ahetse isaho mu mugongo

Inzu yubakishijwe amatafari aturiye kandi isakajwe amategura ifise inzugi z'ivyuma zugaye kandi zishaje, imbere yayo hari ikigunda c'ivyatsi bidatemye.

inzu y'ibitabo ibitswe neza cane ahantu havyo habitegekanirijwe imeza zitandukanye zimwe ziriko ibitabo urugi rw'ibiti rusigishijwe irangi ry'ubururu

Igicu kirimwo ibara ryera n'iry'ubururu. Amashure asigishijwe irangi ry'umuhondo ku mpome. Umuryango wuguruye imbuga irimwo umusenyi n'utwatsi dukeya.

Amazu yubakishijwe amatafari aturiye, kandi asakajwe amabati mashasha urugi rw'icuma rusigishijwe irangi ry'ubururu rwugaye idirisha ry'ibiyo bibonerana.

Icumba c'ishure ry'intango ryubakishijwe amatafari aturiye. Rifise idirisha ryiza cane ry'ibiyo, bibonerana. Ikibaho kinini cirabura canditsweko amajambo atandukanye.

Amashure y'intango kuva mu mwaka wa mbere kugeza mu mwaka wa gatatu afise imiryango yuguruye, inkingi nini nini zubakishijwe isima, imodoka zitwara abantu batanu zihagaze imbere yayo mashure.

Amashure yisumbuye yubakishijwe amatafari aturiye afise inkingi nini nini zubakishijwe isima inzugi z'ivyuma zisigishijwe irangi ritukura.

Uruhome rw'inzu, yubakishijwe amatafari aturiye, ruhometsweko ikibaho kinini cane, canditsweko amajambo atandukanye mu rurimi rw'ikinyamazuru, umuryango mutoya ugizwe na bande?

ikigo c'amashure y'intango kuva mu mwaka wa mbere kugeza mu mwaka wa gatandatu abanyeshure benshi cane bambaye imyambaro y'ishure bamwe muri bo bahetse udusaho mu mugongo.

Amashure yubakishijwe amatafari aturiye, afise amadirisha y'ivyuma. Inkingi z'ivyuma zisigishijwe irangi ry'ubururu. Imbuga irimwo umusenyi n'utubuye duto duto duhondaguye.

Inzu yubakishijwe amatafari aturiye ifise idirisha rinini cyane ry'ibiyo bibonerana. Intebe ndende z'abanyeshure zipangapanzwe ku mirongo itatu itandukanye.

Ishure ry'intango ryubakishijwe amatafari aturiye. Utudirisha duto duto cane tureka umuyaga mukeya ukinjira. Intebe ndende z'abanyeshure zipanzwe ku mirongo itatu itandukanye.

Igicu kirimwo ibara ry'ubururu n'irera imodoka ntoya cane ihagaze mu mbuga inzu yubakishijwe amatafari aturiye, kandi isigishijwe hasi irangi iritukura n'iryo umuhondo uvanzwe n'igera hejuru.

Imeza nini cane, ikozwe mu mbaho, ibikoresho bitandukanye biri hejuru yayo. Isaha y'urushinge, urushinge rugufi rw'ubururu, rwerekana amasaha, urushinge rurerure rw'umuhondo, rwerekana iminota.

Amashure y'intango yubakishijwe amatafari aturiye. Afise inzugi n'amadirisha vyose vy'ivyuma n'ibiyo. Uruzitiro rwubakishijwe amatafari y'umusenyi uvangavanzwemwo n'isima.

Icumba c'ishure ryubakishijwe amatafari aturiye. Umunyeshuri w'umwaka wa gatatu w'intango yicaye mu ntebe y'inyegamo. Ikaye isanzuruye iri imbere yiwe hamwe n'igitabo c'umunyeshure.

Icumba c'abarimu gusa cubakishijwe amatafari n'umusenyi uvanzwemwo n'isima nkeya. Amadirisha y'ibiyo bibonerana, rimwe ryuguruye hejuru. Urugi runini cane rw'ivyuma rwugaye.

Icumba c'ishure ry'intango, agace gatoya k'ikibaho cirabura, urupapuro runini cane rw'umuhondo rumanitswe ku ruhome, isanamu nziza cane y'imashini nyabwonko.

Uruhome rw'inzu, yubakishijwe amatafari aturiye, urubaho ruhometswe kuri urwo uruhome, rwanditsweko ibiharuro bitandukanye kuva kuri mirongo ibiri na rimwe kugeza kuri mirongo ine.

Inzu isigishijwe irangi ryera ku ruhome, ifise urugi rw'icuma rusigishijwe irangi ry'ubururu iyindi nzu ibonekisha ko yubakishijwe amatafari aturiye, igicu ciza kirimwo ibara ry'ubururu n'iryera.

Amashure y'intango, kuva mu mwaka wa mbere kugeza mu mwaka wa gatatu. Yubakishijwe amatafari aturiye. fise inzugi n'amadirisha vy'ivyuma, kandi vyose bisigishijwe irangira ritukura.

Amashure y'intango yubakishijwe amatafari aturiye. Uruzitiro urunini cane narwo nyene rwubakishijwe mwene ayo matafari. Abanyeshure bariko barakinira ku mbuga y'ishure, bamwe muri bo bahetse amasaho.

Amashure y'intango umwaka wa mbere kugeza mu mwaka wa gatatu. Yubakishijwe amatafari aturiye. Afise amadirisha meza cane y'ibiyo bibonerana kandi amwe muri yo aruguruye.

Uruzitiro runini cane rwubakishijwe amabuye; rufise urugi runini rw'icuma rwugaye. Igicu kirimwo ibara ry'ubururu n'iryera. Imbuga irimwo utwatsi dutotahaye.

Uruhome rw'inzu yubakishijwe amatafari aturiye ruhometsweko ikibaho kirekire cane cirabura canditsweko ibiharuro bitandukanye kuva kumajan'icenda na kabiri kugeza kumajan'icenda na mirongo indwi.

Uruhome rw'inzu yubakishijwe amatafari aturiye, ruhometsweko urupapuro runini cane ruriko ibiharuro bitandukanye kuva kubusa kugera ku gihumbi ,n'amasanamu y'ikiganza n'intoke yerekana uko ushobora kwandika ivyo biharuro ukoresheje intoke n'ikiganza.

Igiti gifise amashami maremare n'amababi ateye igomwe akiri matoto. Inzu yubakishijwe amatafari aturiye kandi ifise amadirisha y'ibiyo bibonerana.

Ishure ry'intango, umwaka wa gatatu. Igice gitoya c'ikibaho cirabura. Intebe zitatu zisumbasumbana. Zose zagenewe kwicarikwako abanyeshure.

Imeza y'ibiti irambitsweko ibikoresho bitandukanye: isaha y'urushinge yerekana igihe; urushinge rugufi rw'ubururu rwerekana amasaha; rurerure rw'umuhondo rwerekana iminota.

Ishure ry'intango rifise amadirisha abiri manini y'ibiyo bibonerana, intebe ndende zo kwicarako, imeza ikikujwe n'intebe z'inyegamo zitanu.

Ishure ry'i ntango intebe ndende cane z'abanyeshure zikozwe mu biti zipangapanzwe zibiri zibiri, kandi imwe imwe yose yagenewe kwakira abanyeshure bane.

Amashure y'intango yubakishijwe amatafari aturiye kandi asakajwe amabati. Hirya y' ayo mashure, umurima munini w'ibitoke. Abanyeshure b'abahungu n'abakobwa bambaye imyambaro yabo y'ishure ya kaki.

Ububiko bw'ibitabo busakajwe amabati, ibitabo bitandukanye harimwo ivy'icigwa c'ikirundi, icongereza n'ibiharuro, bibitswe ahantu havyo habitegekanirijwe.

Icumba uwuserukira ishure ry'inango asanzwe akoreramwo akazi kiwe ka misi yose cubakishijwe amatafari aturiye, kandi gisa kajwe amabati.

Ububiko bw'ibitabo bitandukanye harimwo ivy'icongereza ibiharuro icigwa c'akahise n'ururimi gw'ikirundi imeza ikikujwe n'intebe zitanu z'inyegamo.

icumba cy'ishure ry'intango risigishijwe irangi ry'umuhondo rivanzwemwo n'iryera ku ruhome utudirisha duto duto cyane hejuru twemerera umuyaga kwinjira akabati gafise ivyumba bitandukanye kimwe muri ivyo vyumba cuguruye.

Inzu isigishijwe irangi ry'umuhondo, imeza nini cane isashweko ibitambara bibiri kimwe c'uburundi ikindi naco c'urwatsi rubisi, intebe nziza y'inyegamo yirabura.

Amashure yubakishijwe amatafari aturiye afise inzugi n'amadirisha vy'ivyuma kandi vyose bisigishijwe irangi ry'ubururu. Ayandi mashure nayo asakajwe n'amabati atukura.

Inzu nziza cane yubakishijwe amabuye hasi. Hejuru naho ifise ivyuma bisigishijwe irangi ritukura. Hirya yayo, utwatsi dukeya.

Icumba c'ishure cubakishijwe amatafari aturiye. Ikibaho kinini cirabura canditswe ko amajambo atandukanye mu rurimi rw'ikinyamazuru. Ku munsi wa gatatu igenekerezo rya gatatu ndamukiza umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu.

Icumba c'ishure ry'intango umugabo yambaye ishati y'udukarokaro yicaye imbere yiwe hari imashini y'inyabwonko ukuboko kwiwe k'uburyo gufashe imbeba kuguma kurondeza.

Ishure ry'intango risigishijwe irangi ry'umuhondo. Umuntu w'umugabo yambaye ishati y'udukarokaro n'umupira w'imbeho. Yicaye imbere y'imashini y'inyabwonko . Ukuboko kwiwe kw' ukuryo gufashe imbeba kuguma kurondeza.

Icumba c'ishure ry'intango ryubakishijwe amatafari aturiye urubaho runini cane ruhometswe ku ruhome akabati ka nini gafise urugi rw'icuma, kandi rwugaye.

Uruhome rw'inzu yubakishijwe amatafari aturiye, rumanitsweko urupapuro runini cane ruriko amasanamu atandukanye inzu ,igiti, ikinga n'igikombe.

Ibiti bibiri bire bire bifise amashami manini manini n'amababi mato mato imodoka ntoya cane itwara abantu batanu uruzitiro gw'ivyuma rusigishijwe irangi ry' ubururu.

Amashuri y'intango umwaka wa kane. Yubakishijwe amatafari aturiye. Abanyeshuri b'abahungu n'abakobwa bambaye imyambaro yabo ibaranga, bamwe muri bo bahetse mu mugongo amasahu yirabura.

Amashure yubakishijwe amatafari aturiye kandi asakajwe amabati mashasha umureko w'amazi y'imvura ibiti bito bito bifise amababi yegeranye.

Amashure ageretse rimwe yubakishijwe amatafari aturiye, afise inzugi n'amadirisha vy'ivyuma bisigishijwe irangi ritukura. Utuzitiro tubiri? kamwe ibubamfu akandi iburyo, dutangira abantu baduga n'amaguru kugirango batanyerera bakagwa.

Amashure y'intango yubakishijwe amatafari y'ivyondo ,afise amadirisha meza cane y'ibiyo bibonerana, kandi asakajwe amabati asigishijwe irangi ry'ubururu.

Icumba c'ishure ry'intango, intebe ndende cane z 'abanyeshure zipangapanzwe imirongo ibiri itandukanye, agacamurongo gatukura kari hejuru y'imwe murizo ntebe.

Uruzitiro rurerure cane rw'amashure rwubakishijwe amatafari aturiye. Rufise utudirisha duto duto cane twemerera umuyaga kwinjira. Umuryango w'ivyuma ariko wuguruye.

Inzu yubakishijwe amatafari aturiye ifise idirisha rinini cane ry'ibiyo kandi bibonerana agakingira amadirisha k'ivyuma intebe y'umunyeshure iri nyuma y'iyo nzu.

Ishure ry'intango umwaka wa gatatu rifise idirisha rinini ry'ibiyo bibonerana urugi runini gw'icuma gwuguruye igicu kirimwo ibara ry'ubururu n'irindi ryera.

Uruhome rw'inzu yubakishijwe amatafari aturiye ruhometsweko ikibaho kinini cane cirabura, kandi canditswe ko indome zitandukanye zikirundi zimwe zanditswe mu mashini izimwe idazo zanditswe mu minwe.

Igicu giteye igomwe kirimwo ibara ry'ubururu hamwe nijera imbuga irimwo musenyi n'utubuye dutoduto hamwe n'utwatsi duceya amashure asigishijwe irangi ry'umuhondo ku mpome.

Uruhome rw'inzu yubakishijwe amatafari aturiye, ikibaho kinini gihometswe kur' urwo ruhome canditswe ko amajambo atandukanye mu rurimi rw'icongereza ,mirong' ibiri na rimwe.

Ishure ry'intango umwaka wa gatatu D, ryubakishijwe amatafari aturiye. Rifise urugi n'amadirisha vyose vy'ivyuma kandi bisigishijwe irangi ritukura.

Uruhome rusigishijwe irangi ryirabura hasi, iry'umuhondo hejuru n'ahandi hasigishijwe isima yonyene. Urupapuro runini cane rwera rumanitswe kuri urwo ruhome.

Icumba c'ishure ry'intango cyubatswe neza cane, intebe z'abanyeshuri ndende zitondetswe ku mirongo itandukanye. Imwimwe yose yateguriwe kwakira abanyeshuri batatu canke bane.

Amashure y'intango yubakishijwe amatafari aturiye kandi asakajwe amabati. Abanyeshure bambaye imyambaro y'ishure ya kaki barimwo abahungu n'abakobwa bose barakinira ku mbuga y'ishure.

Icumba c'ishure ryubakishijwe amatafari aturiye ,umunyeshure wo mw' ishure ry'intango umwaka wa kane, yicaye mu ntebe y'inyegamo imbere yiwe, hari igitabo c'umunyeshure gisanzuruye ikaye hamwe n'ikaramu.

Amashure meza cane y'intango yubakishijwe amatafari aturiye kandi afise inzugi n'amadirisha vy'ivyuma, afise kandi inkingi z'ivyuma zisigishijwe irangi ry'ubururu.

Uruhome rw'inzu yubakishijwe amatafari aturiye ruhometsweko ikibaho kinini cane canditswe ko indome zitandukanye z'ikirundi harimwo izanditswe n'imashini n'izindi zanditswe mu minwe.

Ikigo c'amashure y'intango yubakishijwe amatafari aturiye umureko uzana amazi y'imvura mu kigega umugabo yambaye ishati y'ubururu n'inkofero itukura.

Ibiti binini binini bifise amashami maremare n'amababi mato mato, intebe ndende z'abanyeshure zitondetswe ku mirongo itandukanye, imodoka zibiri ntonto zihagaze musi y'ibiti.

Uruhome rw'inzu yubakishijwe amatafari aturiye ruhometsweko ikibaho kinini cane cirabura canditswe ko indome zitandukanye z'ikirundi e fe je he n'izindi.

Amashure y'intango yubakishijwe amatafari aturiye asakajwe amategura imbere yayo hariho ikigunda c'ivyatsi n'uduti dutoduto tumeze nk'amashurwe.

Uruhome rw'inzu yubakishijwe amatafari aturiye ruhometsweko ikibaho c'inini cane cirabura canditswe ko ibiharuro bitandukanye kuva kuri majano icenda na kabiri kugeza ku majano icenda na mirongo indwi.

Ikibaho kinini cane cirabura canditswe ko ibiharuro bitandukanye ni ngoa yera indwi kugwiza indwi guteranya cimwe bingana indwi kugwiza indwi mu buryo bushinze.

Uruhome rw'inzu isigishijwe irangi ry'umuhondo. Ikibaho kinini cane cirabura gihometswe kuri urwo ruhome, canditswe ko imyimenyerezo itandukanye y'ibiharuro mu rurimi rw'ikinyamazuru.

Amashure y'intango yubakishijwe amatafari aturiye, ariko asakajwe amabati atandukanye igicu kiri mu ibara ry'ubururu niryera imbuga irimwo utwatsi dutotaye hamwe n'utundi twumye.

Icumba c'ishure ryubakishijwe amatafari aturiye umunyeshure akiri muto yicaye mu ntebe y'inyegamo ikaye isanzuruye imbere yiwe hamwe n'igitabu c'umunyeshure.

Amashure yisumbuye yubakishijwe amatafari aturiye, kandi asakajwe amabati afise uruzitiro rw'ivyuma hamwe n'isenyenge igicu ciza kirimwo ibara ryera.

Abanyeshure bo mu mashure yo intango bambaye imyambaro y'ishure ya kaki batonze bakikuje ibendera ry'igihugu c'uburundi igiti kinini cane gifise amashami maremare n'amababi mato mato.

Uruhome rw'inzu rumanitsweko impapuro zitandukanye urwo umuhondo hamwe ni urwera uwo rwera rwanditsweko imperekeranya zitandukanye zikirundi n'amajambo rushobora kuzisangamwo.

Inzu yubakishijwe amatafari aturiye kandi isakajwe amabati ashaje, inzugi zibiri z'ivyuma zugaye, utwatsi dutotahaye cane imbere y'iyo nzu.

Ishure ry'intango ryubakishijwe amatafari aturiye, umunyeshure muto yicaye mu ntebe yiwe y'inyegamo, imbere yiwe ikaye isanzuruye hamwe n'igitabo c'umunyeshure.

Amashure yubakishijwe amatafari y'ivyondo ku ruhande rumwe n'amatafari aturiye kurundi ruhande asakajwe amabati, ivyatsi bitobito hafi y'ayo mashure.

Ibarabara ry'umusenyi n'utubuye duto duto, abanyeshure babiri b'abakobwa bambaye imyambaro yirabura, umwe muri bo ahetse mu mugongo isaho nini cane.

Icumba c'ishure ry'intango ryubakishijwe amatafari aturiye. Utudirisha duto duto cane tureka umuyaga mukeya ukinjira. Ikibaho cirabura gihometswe ku ruhome. Intebe ndende z'abanyeshure.

Amashure y'intango yubakishijwe amatafari aturiye, akarima karimo utwatsi dutotahaye, igiti gitoya gitewe hafi y'ibarabara gifise amashami maremare n'amababi mato mato.

Icumba uwurongoye ishure ry'intango akoreramwo, cubakishijwe amatafari aturiye kandi gisakajwe amabati y'imigongo minini ,urugi runini gw'icuma gwuguruye.

Amashure y'intango yubakishijwe amatafari y'ivyondo, afise amadirisha y'ibiyo bibonerana kandi asakajwe amabati. Abanyeshure babiri bagendagenda mu mbuga y'ishure.

Amashure meza yubakishijwe amatafari aturiye kandi ageretswe kabiri afise inkingi nini nini zubakishijwe isima zisigishijwe irangi ry'ubururu igicu kirimwo ibara ryera.

Udupapuro dutoduto cane twera turinganijwe n'umukasi, twanditsweko ibiharuro n'utumenyetso dutandukanye mu mabara atandukanye: bitanu, ubusa, umunani, gukuramwo, kugabura mw'ibara ryirabura, bitatu bitandatu mw'ibara ritukura.

Amashure meza cane afise inzugi n'amadirisha vy'ivyuma kandi vyose bisigishijwe irangi ry'ubururu, asakajwe amabati atukura, inkingi nziza z'ivyuma nazo nyene zisigishijwe irangi ry'ubururu.

ishure ry'intango umwaka wa gatatu abanyeshure bicaye mu ntebe zabo ndende umwigisha w'umugore yambaye ikanzu y'amaboko magufi afise imishatsi miremire iboheye inyuma

Ikigo c'amashure y'intango nayo kwimenyerezamwo , imodoka ndende itwara abantu benshi, uruzitiro runini rufise urugi rw'icuma ,abanyeshure basohotse.

Amashure yubakishijwe amatafari aturiye afise amadirisha y'ibiyo bibonerana, amwe muri yo aruguruye, igiti kinini cane gifise amashami maremare n'amababi mato mato.

Icumba c'ishure ry'intango, imeza nini cane ikozwe mu biti, isaha y'urushinge iharura sayine n'iminota mirongo ine n'itanu, urushinge rugufi rw'ubururu rwerekana amasaha.

Amashure meza yubakishijwe amatafari aturiye afise inzugi n'amadirisha vy'ivyuma. Izo nzugi zisigishijwe irangi ry'ubururu, abanyeshure bariko barakinira mu mbuga y'ishure.

Ishure ry'intango umwaka wa gatandatu, rifise imitambikwa y'ibiti hejuru ,kandi risakajwe amabati mashasha, amasanamu atandukanye harimwo n'iyicamwa c'inanasi.

Icumba c'ishure ry'intango. Urubaho runini cane rwirabura ,abigisha babiri umwe w'umugore uwundi w'umugabo bambaye amataburiya yera. Ibitabo bipangapanzwe kimwe ku kindi ku meza..

ibiro vy'userukira ishure ry'intango ryubakishijwe amatafari aturiye bifise imitambikwa y'ibiti hejeru kandi bisakazwe amabati ashaje urugi rwiza cane rw'icuma rwuguruye

Ububiko bw'ibitabo vyo mu mashure y'intango bibitswe neza cane ahantu havyo habitegekanirijwe. Imeza hamwe n'intebe y'inyegamo. Imitaka ibiri itukura irambitswe hasi.

Icumba c'ishure ry'intango, intebe ndende z'abanyeshure zipangapanzwe ku mirongo ine itandukanye zose hejuru zikozwe mumbaho. Ariko zifise amaguru y'ivyuma.

amashure yubakishijwe amatafari aturiye afise uruzitiro rw'ivyuma bisigishijwe irangi ry'ubururu ibiti bibiri bifise amashami mare mare n'amababi mato mato

Ikigo c'amashure y'intango yubakishijwe amatafari aturiye kandi asakajwe amabati. Igicu kirimwo ibara ry'ubururu n'iryera. Ibendera ry'igihugu c'uburundi rirahungabana.

Icumba c'ishure ryubakishijwe amatafari aturiye ikibaho kinini cane cirabura gihometswe ku ruhome rw'ishure, canditsweko amwe mu majambo avuga ngo ku munsi wa gatatu igenekerezo rya gatatu ndamukiza umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu.

Amashure y'intango, yubakishijwe amatafari aturiy, kandi asakajwe amabati asigishijwe irangi ritukura. Abanyeshuri bariko barakina mu mbuga y'ishure.

Inzu nziza zubakishijwe amatafari aturiye kandi zifise inzugi n'amadirisha vy'ivyuma, impuzu bamesuye banikira ku ruzitiro kugirango zume vuba.

Igiti kinini cane cakuze. Gifise amashami maremare avyibushe n'utubabi duto duto. Uruzitiro rw'ivyuma bisigishijwe irangi ry'ubururu, umugabo yambaye agapira k'ubururu.

Icumba c'ishure ry'intango ribereye ijisho. Intebe ndende z'abanyeshure zitondetswe ku mirongo ine itandukanye. Imwe imwe murizo ntebe zose, yateguriwe abanyeshure batatu canke bane.

Amashure yubakishijwe amatafari aturiye, kandi asakajwe amabati. Uruzitiro rw'ivyuma bisigishijwe irangi ry'ubururu. Ibiti vyakuze bifise amashami manini manini hamwe n'amababi mato mato.

Icumba c'ishure ry'intango umwaka wa gatatu intebe ndende z'abanyeshure zipanzwe ku mirongo itandukanye, kandi zose zikozwe mu mbaho.

Igicu kirimwo ibara ryera, iry'ubururu, n'irimeze nk'iryirabura, ibendera ry'igihugu c'Uburundi rirahungabana, amashure yubakishijwe amatafari aturiye kandi asakajwe amwe amabati atukura, imbuga nziza cane irimwo umusenyi.

Ishure ry'intango rishaje risakajwe ibisakazo bishaje cane, urubaho urunini cane rwirabura ruhometswe ku ruhome rw'iryo shure, amasanamu atandukanye, intebe y'inyegamo n'indobo ntoya.

Amashure meza cane yubakishijwe amatafari aturiye; afise amadirisha y'ibiyo n' udukingira amadirisha tw'ivyuma dusigishijwe irangi ry'icyatsi kibisi. Inkingi nini cane zisigishijwe irangi ry'umuhondo.

Imbuga nziza isigiririjwe irimwo ibipande bine vy'amabuye, abanyeshure babiri b'abakobwa bahagaze barabana mumaso, igitutu c'umuntu w'umugabo.

ibiro vy'userukira amashure y'intango vyubakishijwe amatafari aturiye kurundi ruhome naho hasigishijwe irangi ry'umuhondo umuryango munini cane w'ivyuma wuguruye.

Ikigo c'amashure yubakishijwe amatafari aturiye uruzitiro rufise inkingi zubakishijwe isima ruriko urugi runini cane rw'ivyuma.

Amashure y'intango kuva mu mwaka wa mbere kugeza mumwaka wa gatandatu ,yubakishijwe amatafari aturiye imiryango yose iruguruye uruzitiro runini cane rwubakishijwe isenyenge

Amashure yubakishijwe amatafari aturiye kandi ageretswe rimwe. Igicu kirimwo ibara ry'ubururu n'iryera. Ibiti bitandukanye bifise amashami magufi n'amababi mato mato.

Amashure yubakishijwe amatafari aturiye ,kandi asakajwe amabati ,umureko w'amazi y'imvura, igicu kirimwo ibara ryera, ibiti vyi

Amashure y'intango kuva mu mwaka wa mbere kugeza mu mwaka wa gatandatu yubakishijwe amatafari aturiye, afise inzugi n'amadirisha vy'ivyuma kandi bisigishijwe irangi ry'ubururu.

Ishure ry'intango umwaka wa mbere; Ikibaho kinini cane cirabura gihometswe ku ruhome rw'ishure. Intebe ndende z'abanyeshure zipanzwe imirongo ibiri itandukanye.

ikigo c'amashure yisumbuye yubakishijwe amatafari aturiye, kandi asakajwe amabati. ikirundo kinini cane c'amabuye manini manini, n'ayandi mato mato.

Icumba c'ishure rinango ryubakishishwe amatafari aturiye akantu bafyondako amatara akaka canke akazima urugi rw'icuma rusigishishwe irangi iritukura.

Inzu nziza isigishijwe isima ku ruhome ifise inzugi n'amadirisha vy'ibiti, kandi bisigishijwe irangi ry'icatsi kibisi ku ruhande umurima munini w'ibitoke.

igicu kirimwo ibara ry'ubururu hamwe n'iryera igiti gifise udushami tureture n'amababi mato mato izuba riraka amashure yubakishijwe amatafari aturiye amwe muriyo asakajwe amabati yirabura

Amashure yubakishijwe amatafari aturiye kandi afise inzugi n'amadirisha by'ivyuma bisigishijwe irangi ritukura. Inkingi nini nini zubakishijwe isima.

Igiti cakuze kigasagarara gifise amashami maremare n'amababi matomato, uruzitiro rwubakishijwe ivyuma bisigishijwe irangi ry'ubururu, imbuga irimwo umusenyi n'utubuye dutoduto.

icumba c'ishure y'intango bifise utudirisha duto duto cane tureka umuyaga muke ukinjira akabati gakozwe mu biti gafise ivyumba bitandukanye

Amashure meza yubakishijwe amatafari aturiye, kandi asakacwe amabati igiti cinini cane casagaraye gifise amababi imato mato abagabo batatu bambaye bose imyambaro yirabura bagendagenda ko umbuga yishure.

igicu kirimwo ibara ryera niry'ubururu amazu asigishijwe irangi ry'umuhondo kandi asakajwe ivyatsi ikibuga kirimwo umusenyi n'utubuye duto duto utwatsi dutotahaye

Igicu kirimwo ibara ry'ubururu iryera hamwe n'irimeze nk'iryirabura amashure yubakishijwe amatafari aturiye asakajwe amabati mashasha afise inkingi z'ibyuma zisigishijwe irangi ry'ubururu.

Icumba c'ishure ry'intango umwaka wa gatatu cubakishijwe amatafari aturiye akabati kanini cane c'imbaho intebe ndende z'abanyeshure imwe muri yo yicagwako n'abanyeshure bane.

Abanyeshure batatu bo mu mashure y'intango bambaye imyambaro y'ishure babiri muri bo ni abahungu, kandi bose bahetse mu mugongo udusaho twabo batwaramwo ibikoresho vy'ishure.

Amashure yubakishijwe amatafari aturiye kandi asakajwe amabati atukura abanyeshure babiri bambaye imyambaro yabo y'ishure bagendagenda mw'ibarabara ry'ivu.

Icumba c'ishure ry'intango rifise imitambikwa y'ibiti hejuru; risakajwe amabati. Inkingi yubakishijwe isima isizwe amarangi atatu atandukanye.

Igicu kirimwo ibara ryera iryubururu hamwe n'iryirabura inzu isigishijwe irangi ry'umuhondo ku mpome kandi isakajwe amabati atukura imbuga irimwo umusenyi.

Icumba c'ishure ry'intango bifise amadirisha meza abiri y'ibiyo bibonerana ibitambara bipfuka amadirisha bikumye imeza n'intebe z'inyegamo.

igicu kirimwo ibara ry'ubururu hamwe niryera amashure meza cane yubakishijwe amatafari aturiye kandi asakajwe amabati yirabura imbuga nziza irimwo utwatsi n'umusenyi

uruhome rw'ishure ryubakishijwe amatafari aturiye urubaho runini cane rwirabura ruhometswe kuri urwo ruhome rwanditsweko amajambo atandukanye mu rurimi rw'ikinyamazuru

Uruhome rw'inzu isigishijwe irangi ry'umuhondo, ruhometsweko ikibaho kinini cane cirabura canditsweko iri jambo ngo: ibibazo, igenekerezo rya cumi na gatatu Ntwarante, ikibazo c'ikinyamazuru hamwe n'ico kwinonora imitsi.

Amashure meza cane yubakishijwe amatafari aturiye, kandi ageretswe rimwe ibendera ry'igihugu c'uburundi rirahungabana igicu kirimwo ibara ry'ubururu iryera hamwe n'iryirabura.

icumba c'ishure ryubakishijwe amatafari aturiye kandi risakajwe amabati amadirisha manini y'ibiyo bibonerana ikibaho cirabura gihometswe ku ruhome

amashure meza yubakishijwe amatafari aturiye kandi ageretswe rimwe abanyeshure bambaye impuzu zabo zibaranga bahetse mu migongo amasaho yabo batwaramwo ibikoresho bakoresha kw' ishure

Uruhome rwinzu isigishijwe irangi ry'ubururu, urubaho runini cane rwirabura ruhometswe kururwo ruhome rwanditsweko amajambo atandukanye ishura ego canke oya.

Urusengero runini cane rwubakishijwe amatafari aturiye hamwe n'amabuye rusakajwe amabati, akarima keza cane karimwo utwatsi tumeze n'amashurwe yo gushariza.

Uruhome rw'ishure ryubakishijwe amatafari aturiye. Ruhometsweko ikibaho kinini cane cirabura, canditsweko urutonde rw'ivyigwa n'igihe bizogenda birigigwa.

Ik ibaho kinini cane canditsweko amwe mu majambo akurikira ishura ego canke oya mu karere ko mu mitumba inzu zikikijwe n'imirima ibuye riradufasha kumenya umwanya.

Imbuga irimwo umusenyi n'utubuye duto duto izuba riraka cane kurundi ruhande hariho igitutu, inzu yubakishiswe amatafari aturiye kandi isakajwe amabati.

Icumba c'ishure ryisumbuye ryubakishijwe amatafari aturiye rifise amadirishya abiri y'ibiyo bibonerana ikibaho kinini cane cirabura gihometswe ku ruhome rwiryo shure.

Igicu kirimo ibara ry'ubururu niryera ikigo c'amashure yubatswe iruhande yibarabara uruzitiro runini cane rufise inkingi zubakishijwe amatafari aturiye.

Icumba c'ishure ryisumbuye yubakishijwe amatafari aturiye rifise idirisha ry'ibiyo bibonerana intebe z'abanyeshure ndende imeza ikozwe mu mbaho.

Igicu kirimwo ibara ryera, irimeze nk'iryirabura hamwe n'iryubururu, amashure meza cane yubakishijwe amatafari aturiye, afise amadirisha menshi y'ibiyo bibonerana.

Amashure yisumbuye yubakishijwe amatafari aturiye afise inzugi n'amadirisha vy'ivyuma. Inkingi nini nini zubatswe mw'isima kandi zisigishijwe irangi ry'ubururu.

Ishure ry'intango risigishishwe irangityo umuhondo ku ruhome urubaho ronini cane rwirabura rudahanaguwe neza ingoma ntoya ikanye mu rusato rw'inka yegamitswe mu mfuruka.

Urubaho runini cane rwirabura rwanditsweko indome zibiri zibiri na zitatu imbere y'izo ndome tuhasanga ijambo runaka mu rurimi rw'ikinyamazuru dushobora gusangamwo izo ndome.

Ishure ryubakishijwe amatafari aturiye rifise amadirisha manini cane hejuru, abanyeshure babiri b'abahungu umwe yambaye ikabutura uwundi nawe ipantaro yirabura.

Amashure y'intango yubakishijwe amatafari aturiye afise inzugi z'ivyuma zisigishijwe irangi ritukura udukingira amadirisha tw'ivyuma.

Amashure meza cane yubakishijwe amatafari aturiye kandi asakajwe amabati. Igicu ciza kirimwo ibara ry'ubururu n'iryera. Ikirundo kinini cane c'amabuye manini manini.

Amashure yisumbuye yubakishijwe amatafari aturiye kandi asakajwe amabati mashasha. Afise amadirisha meza cane y'ibiyo bibonerana ariko yuguruye uruhande rumwe. Igicu kirimwo ibara ry'ubururu n'iryera.

Uruhome rw'inzu rusigishijwe irangi ry'umuhondo, idirisha rinini y'ibiyo bibonerana, isanamu y'umuntu yerekana inzira ivyo kurya bicamwo kuva vyinjiye mukanwa mpaka birinde bisohoka.

Ishure ry'intango umwaka wa gatatu rifise amadirisha y'ibiyo bibonerana hejuru imitambikwa y'ivyuma kandi risakajwe amabati intebe ndende z'abanyeshure zikozwe mu biti.

Icumba c'ishure ryisumbuye umwaka w'indwi. Risigishijwe amarangi abiri atandukanye. Rifise urugi runini rw'ivyuma n'ibiyo bibonerana, kandi urwo hagati rworwo ruruguruye.

Icumba c'ishure risigishijwe irangi ry' umuhondo. Ikibaho kinini cane cirabura kimanitswe ku ruhome. Ingoma ntoya ikanye mu rusato rw'inka iri ahegereye imfuruka.

Ishure ryisumbuye umwaka w'indwi, ikibaho kinini cane cirabura, umwigisha w'umugore afise imishatsi yirabura yambaye ikanzu ndende y'amaboko magufi.

Ikibaho cirabura canditsweko aya majambo akurikira: ikibazo c'ikirundi, insomegwa, imura, Ngendakumana na Mpundu bararyamye, cagagura, umukwe, inyoni, indobo.

Ishure ryisumbuye umwaka w'indwi n'umwaka w'umunani. Ryubakishijwe amatafari aturiye. Uruzitiro rw'ivyuma. Impuzu bamesuye ,hanyuma bazanikira kuri urwo ruzitiro kugirango zume.

Ishure ryisumbuye umwaka w'umunani, ryubakishijwe amatafari aturiye. Urubaho runini cane rwirabura ruhometswe ku ruhome, urugi rw'ivyuma rwuguruye.

Amashure yisumbuye, umwaka w'indwi n'umwaka w'umunani, yubakishijwe amatafari aturiye. Amabendera abiri imbere yayo, imodoka ntoya itwara abantu batanu.

Icumba c'inzu yubakishijwe amatafari aturiye, imeza nini cane ikozwe mumbaho z'ibiti, intebe y'inyegamo iruhande y'iyomeza, igikombe c'ubururu hamwe n'ikaramu vyose biteretswe hejuru kuriyo.

Smashure yubakishijwe amatafari aturiye, igicu kirimwo ibara ryera n'iryirabura, abanyeshure b'abahungu batatu bagendagenda mumbuga y'iyoshure.

Ikibaho kinini cane cirabura gikikujwe n'utubaho dutoduto impande zose canditsweko amajambo arimwo imperegeranya z'ikirundi akarorero kubatizwa zwe, inshinge nshe.

Ikibaho kinini canditsweko amajambo amwamwe bakerekana n'ukuntu acagagurwa: bwi mana, Bwimana, i ndo go bwe, Indogobwe.

Imbuga irimwo umusenyi n'utubuye duto duto, ibendera ry'igihugu c'Uburundi rimanitswe. Amashure yubakishijwe amatafari aturiye kandi asakajwe amwe amabati yirabura ayandi nayo amabati mashasha.

Amashure menshi cane yubakishijwe amatafari aturiye ariko asakajwe amabati atandukanye. Imodoka ntoya itwara abantu batanu yirabura. Ibendera ry'igihugu c'Uburundi rimanitswe.

Igicu ciza kirimwo ibara ry'ubururu n'iryera, amashure yubakishijwe amatafari aturiye kandi asakajwe amabati ashaje, imbuga irimwo umusenyi n'utubuye duto duto.

Igicu kirimwo ibara ry'ubururu hamwe n'iryera, amashure yubakishijwe amatafari aturiye kandi asakajwe amabati, imbuga nziza irimwo umusenyi n'utubuye duto duto.

icumba c'ishure yisumbuye abanyeshure basanzwe bakurikirana ibijanye no kubarira babiri muri bo bambaye imipira y'ubururu uwundi nawe yambaye ikanzu ndende bose bicaye ku ntebe zabo kandi imbere y'umwumwe hari imashini ibarira

Ishure ryisumbuye rifise idirisha ry'ibiyo bibonerana ryuguruye. Akabati gakozwe mu mbaho, intebe z'abanyeshure zitondetswe imirongo ine itandukanye.

Amashure yisumbuye yubakishijwe amatafari aturiye, afise inkingi z'ivyuma zisigishijwe irangi ry'ubururu. Ibendera ry'igihugu c'Uburundi rimanitswe. Imodoka nyinshi zitandukanye zihagaze mu kibuga c'ishure.

ishure ryisumbuye yubakishijwe amatafari aturiye urubaho runini cane rwirabura rwanditswe ko ngo igenekerezo rya mirongo ibiri na kane ntwarante umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu.

Ishure risigishijwe irangi ry'umuhondo ku mpome. Rifise idirishya rimwe ry'ibiyo bibonerana urubaho runini cyane rwirabura ruhometswe ku ruhome rw'iryoshure imeza iri mbere y'ubwo rubaho.

Amashure yubakishijwe amatafari aturiye; afise inzugi n'amadirisha vy'ivyuma kandi vyose vyugaye. Uruzitiro rwanikiweko amataburiya abiri yera.

Ikigo c'amashure yubakishijwe amatafari aturiye. Umunyeshure w'umukobwa yambaye ijipo ya kaki ahetse isaho yirabura mu mugongo. Igicu kirimwo ibara ryera hamwe n'iryirabura.

Impene irarisha mu karima k'utwatsi dutotahaye. Igiti cakuze kirasagarara gifise amashami menshi n'amababi manini manini inzu isakajwe amabati atukura.

Amashure yubakishijwe amatafari aturiye igicu kirimwo ibara ry'ubururu iryera hamwe n'irimeze nkiryirabura impuga nziza irimwo umusenyi n'utubuye duto duto twurucekeri.

Amashure meza yubakishijwe amatafari aturiye kandi ageretswe rimwe, ibendera ry'igihugu c'uburundi rimanitswe, igicu ciza kirimwo ibara ry'ubururu, iryirabura hamwe n'iryera.

Igiti kinini cane gifise amashami avyibushe n'utubabi dutoduto, izuba ririko riraka ariko munsi y'igiti hoho hari agatutu keza cane.

Amashure yisumbuye yubakishijwe amatafari aturiye, afise imiryango imwe yugaye iyindi nayo yirabura, umugabo ahagaze imbere y'umuryango yambaye umupira utukura.

Igihuru kirimwo ibiti bitotahaye n'amashami atanguye kwuma umugabo agenda agenda mu mbuga irimwo umusenyi n'utubuye duto duto igicu kirimwo ibara ry'ubururu n'iryera.

Igiti kirekire cane gifise amashami meza n'amababi matomato yegeranye inzu ndende cane ifise ibiyo bibonerana agakingira amadirisha k'ivyuma.

Igicu kirimwo ibara ryera n'iryo ubururu. Amashure yubakishijwe amatafari aturiye, ariko asakajwe amabati atandukanye. Imbuga irimwo umusenyi n'utubuye ruto duto.

Igicu kirimwo ibara ryera n'iry'ugwatsi rubisi, amazu yubakishijwe amatafari aturiye kandi asakajwe amabati mashasha, inkingi nini nini cane zubakishijwe isima.

Amashure meza, yubakishijwe amatafari aturiye, kandi asakajwe amabati yirabura, irindi ishure ku ruhande ,risigishijwe irangi ryera ,rivanzwemwo n'iry'umuhondo, imbuga nziza irimwo umusenyi n'utubuye duto duto.

Uruhome rw'inzu yubakishijwe amatafari aturiye, akantu bakandako amatara akaka canke akazima ikibaho kinini cirabura canditsweko igenekerezo rya mirongo ibiri na kane ntwarante umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu.

Amazu meza yubakishijwe amatafari aturiye, amwe asakajwe ivyatsi ariko ayandi asakajwe amabati. Amabendera abiri atandukanye aramanitswe.

Igiti gifise amashami maremare atagirako amababi ,inzu ifise inkingi zisigishijwe amarangi abiri atandukanye, igicu kirimwo ibara ry'ubururu n'iryera.

Icumba categekanirijwe kwinonoreramwo imitsi. Gigifise inkingi zibiri z'ivyuma zisigishijwe irangi ryera hejuru n'iryirabura hasi. Umugabo w'umunonotsi yambaye impuzu z'ubururu.

Ikigo c'amashure yisumbuye, yubatse neza cane ,afise amadirisha menshi y'ibiyo bibonerana ,afise kandi uruzitiro rwubakishijwe utwuma dusigishijwe irangiye ry'ubururu.

Ishure ryisumbuye umwaka w'indwi; rifise amadirisha manini manini cane y'ibiyo kandi bibonerana. Risakajwe n'amabati y'imigongo minini. Ikibaho kinini cane canditswe ko amajambo atandukanye. Intebe z'abanyeshure zirezire zikozwe mu mbaho.

Uruhome rw'inzu yubakishijwe amatafari aturiye, ikibaho kinini cane cirabura gihometswe kuri urwo ruhome canditsweko aya majambo ngo itariki mirongo ibiri na zine ntwarante umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu.

igicu kirimwo ibara ry'ubururu iryera hamwe n'iryirabura amashure meza cane yubakishijwe amatafari aturiye kandi asakajwe amabati afise uruzitiro rutoya cane rw'ivyuma

Icumba c'ishure ryisumbuye umwaka w'indwi. Abanyeshure batandukanye harimo abahungu n'abakobwa bose baricaye mu ntebe zabo z'inyegamo, imbere y'umwe umwe hari imeza nini yo kwandikirako.

Amashure yubakishijwe amatafari aturiye afise urugi runini cane rw'ivyuma rwuguruye idirisha ry'ibiyo bibonerana intebe y'umunyeshure iri imbere y'ayo mashure.

Umunyeshure w'umuhungu yambaye ipantaro y'ikoboyi ibirato vyirabura ishati yera y'amaboko magufi ahetse isaho yirabura mu mugongo, imbuga irimwo umusenyi n'utubuye tw'urucekeri.

Amashure yubakishishwe amatafari aturiye, kandi afise amadirisha yuguruye ageretswe kabiri imbuga irimwo umusenyi n'amabuye mato mato.

Akarima keza cane gafise utwatsi dutotahaye impene iziritse igiti kinini cane c'amashugwe inzu isakajwe amabati atukura kandi ifise inkingi z'ivyuma.

Amashure meza cane atumberanye, asakajwe amabati y'imigongo minini asigishijwe irangi ry'ubururu, afise kandi inzugi z'ivyuma nazo nyene zisigishijwe irangi ry'ubururu.

Icumba cishure cubakishijwe amatafari aturiye imeza ndende cane y'ibiti intebe y'inyegamo iri ruhande y'iyo meza ikaramu hamwe n'igikombe cy'ubururu biteretswe ku meza

Icumba c'ishure gisiz' irangi ry'umuhondo, kuruhome har'ikibaho kinini cane cirabura canditseko, mu mfuruka har'ingom' ikozwe mu rushato rw'inka, inyuma y' ingoma har' imbaho zishinze kuruhome, mu ruhande rw' ibubamfu habonek' umuryango wuguruy' usiz' irangi ryera.

Abanyeshure b'abahungu bambaye imyambaro y'ishure ibaranga bahetse mu migongo yabo udusaho, bagendagenda ku mbuga y'ishure irimwo umusenyi n'utubuye duto duto cane, ibendera ry'igihugu c'u Burundi rimanitswe.

Igicu kirimwo ibara ryera, iryirabura hamwe n'iry'ubururu. Imodoka ntoya cane itwara abantu batanu, ifise imparati yanditsweko ngo, A mirongo itandatu n'indwi ubusa rimwe, A.

Urusengero runini cane ruteye igomwe, rwubakishijwe amatafari aturiye hamwe n'amabuye, akarima karimwo uduti tumeze nk'amashurwe twaterewe gushariza.

Amashure yisumbuye yubakishijwe amatafari aturiye igicu kirimwo ibara ry'ubururu n'irera imbuga irimwo umusenyi nutubuye dutoduto tw'urucekeri utwatsi dutotahaye.

Inzu isigishijwe irangi ry'umuhondo ku ruhome. Idirisha rinini ry'ibiyo bibonerana, isanamu yerekana inzira ivyokurya bicamwo, guhera mu kanwa gushitsa bisohotse.

Inzu nziza cane iteweko karabasase uruzitiro rw'ivyuma bisigishijwe irangi ry'ubururu isaho nziza cane yirabura yegetswe ku ruhome rw'iyo nzu.

Inzu yubakishijwe amatafari aturiye imbere yayo hari igiti kirekire gifise amashami manini n'amababi mato mato amabendera abiri atandukanye amanitswe.

Akarima keza cane karimwo utwatsi dutotahaye, kurundi ruhande utwatsi turandaranda hasi twatanguye kuzana n'amashurwe, uruzitiro rw'ivyuma rwanikiweko amataburiya abiri.

icumba c'ishure risigishijwe irangi ry'umuhondo ku ruhome idirisha rinini cane rifise ibiyo bibonerana ikibaho kinini cane cirabura gihometswe ku ruhome

Igicu kirimwo ibara ry'ubururu n'iryera, amashure yubakishijwe amatafari aturiye kandi afise inkingi nazo zubakishijwe amatafari aturiye, imbuga irimwo utwatsi hamwe n'umusenyi.

Ishure ryisumbuye umwaka w'umunani, abanyeshure bambaye imyambaro y'ishure ya kaki. Umwigisha w'umugabo yambaye agakingira umunwa, ishati yirabura y'amaboko maremare ahagaze imbere y'abanyeshure.

inzu nini cane ifise amadirisha manini manini y'ibiyo bibonerana udukingira amadirisha twubakishijwe ivyuma izuba riraka ni ku musasi

Amashure yisumbuye, umwaka w'indwi n'uw'umunani, asakajwe amabati atukura. Afise inkingi nini nini zubakishijwe isima. Izuba riraka mu mbuga irimwo utwatsi dutotahaye ariko ahandi hari igitutu c'ayo mashure.

Imodoka zibiri nini nini zitwara abantu benshi cane, imbuga irimwo utwatsi dutotahaye, igicu kirimwo ibara rimeze nk'iryirabura n'irindi ryera.

Igicu ciza kirimwo ibara ry'ubururu hamwe n'iryera, amazu yubakishijwe amatafari aturiye, igiti kinini gifise amashami manini n'amababi matomato.

Ishure ryisumbuye umwaka w'indwi ryubakishijwe amatafari aturiye abanyeshure bambaye impuzu z'ishure z'ubururu bamwe muribo bahetse mu mugongo amasaho batwaramwo ibikoresho vyo kwishure.

Amashure yisumbuye yubakishijwe amatafari aturiye ageretswe kabiri, afise inkingi z'ivyuma vy'ubururu, ibendera ry'igihugu c'Uburundi rimanitswe.

Imbuga nini cane irimwo umusenyi n'utubuye dutoduto, utwatsi dutotahaye, abagabo bambaye impuzu z'ubururu, inzu ndende cane ikiriko irubakwa, imaze kugerekwa kabiri.

ishure ry'intango ryubakishijwe amatafari aturiye kandi risakajwe amabati urubaho urunini cane rwirabura rwanditsweko amajambo atandukanye hakoreshejwe ingwa yera

Igicu kirimwo ibara ry'ubururu hamwe n'iryera. Imbuga nziza irimwo umusenyi mwinshi n'utubuye tw'urucekeri, izuba riraka ariko hariho akandi gace karimwo agatutu gatoya.

Ikigo c'amashure yisumbuye afise inzugi n'amadirisha vy'ivyuma, uruzitiro rw'ivyuma rusigishijwe irangi ry'ubururu, mu kibuga c'umupira w'amaboko abantu barimwo barakina.

Imodoka ndende cane itwara abantu benshi. Urugi ruruguruye. Igicu kirimwo ibara ryera, iryirabura hamwe n'iry'ubururu. Imbuga nziza irimwo umusenyi n'utubuye duto duto.

Ikigo c'amashure yisumbuye umwaka w'indwi gisigishijwe amarangi atandukanye hamwe hasigishijwe ay'umuhondo ariko ahandi naho nay'ubururu imbere utwatsi dukeya cane dutotahaye.

igicu kirimwo ibara ry'ubururu iryera hamwe n'irimeze nk'iryirabura amashure meza cane yubakishijwe amatafari aturiye ibendera ry'igihugu c'uburundi rirahungabana

igicu kirimwo ibara ryera irimeze nk'iryirabura hamwe n'iry'ubururu ibendera ry'igihugu c'uburundi rirahungabana amazu meza asakajwe amwe amabati yirabura ayandi nayo ayatukura

amashure yisumbuye yubakishijwe amatafari aturiye kandi afise inkingi z'ivyuma zisigishijwe irangi ryu bururu ibendera ry'igihugu c'uburundi rimanitswe

Icumba c'ishure ryisumbuye risigishijwe irangi ry'umuhondo kuruhome idirisha ry'ibiyo bibonerana ryuguruye intebe z'abanyeshure imwe imwe yose yagenewe umunyeshure umwe.

icumba c'ishure ryisumbuye umwaka w'umunani gifise idirisha rinini cane ry'ibiyo bibonerana kandi ryuguruye intebe ndende z'abanyeshure

Icumba c'ishure ryisumbuye bifise amadirisha, ariko ibiyo bibonerana, kandi amwe muri yo yuguruye intebe ndende z'abanyishure imwe imwe muri zo yateguriwe abanyishure batatu.

Amashure yisumbuye asigishijwe irangi ry'umuhondo ku mpome, amadirisha atatu manini manini y'ibiyo bibonerana, intebe zitatu z'inyegamo.

Inzu ifise inkingi nini nini zubakishijwe amatafari aturiye. Igicu kirimwo ibara ry'ubururu ,iryera, n'iryirabura. Imbuga irimwo umusenyi n'utubuye twinshi duto duto.

Icumba c'ishure ryisumbuye gikorerwamwo amanama. Gifise amadirisha atatu manini manini y'ibiyo bibonerana. Abantu benshi cane bicaye mu ntebe z'inyegamo;

Icumba c'ishure gisigishijwe irangi ry'umuhondo ku ruhome, gifise imitambikwa y'ivyuma hejuru. Amadirisha meza cane y'ibiyo bibonerana yuguruye.

Ikigo c'amashure y'indaro yitiriwe Mutima Mweranda c'i Bujumbura, abanyeshure babiri babakobwa bambaye amapantaro yirabura bafise mu ntoke ibipapuro, umuryango munini wuguruye.

Amashure meza cane yubakishijwe amatafari aturiye afise inzugi n'amadirisha vyose vyivyuma kandi bisigishijwe irangi ry'icatsi kibisi.

Uruzitiro runini cane rurerure ryubakishijwe amatafari aturiye, rufise utudirisha duto duto cane twinshi ku ruhome. Umugabo yambaye inkofero ahagaze iruhande y'urwo ruzitiro.

Amashure yubakishijwe amatafari aturiye, amwe muri yo asakajwe n'amabati, ariko ayandi na yo asakajwe n'ivyatsi. Ibiti binini binini cane, bifise amashami maremare n'amababi mato mato.

Igiti ciza cane cakuze kirasagarara, gifise amashami maremare n'utubabi duto duto dusongoye, imbuga irimwo ivyatsi bitotahaye umugabo ahetse agasaho mu mugongo gatukura.

Amashure meza asigishijwe amarangi atandukanye igicu kirimo ibara ry'ubururu hamwe n'iryera imodoka ntoya itwara abantu batanu imbuga nziza irimo umusenyi mukeya.

Uduti twiza tumeze nk'amashugwe, dufise amababi ateye igomwe. Igicu kirimwo ibara ryera n'iryubururu. Amazu yubakishijwe amatafari aturiye. Ibendera ry'igihugu c'Uburundi rimanitswe.

Amashure yubakishijwe amatafari aturiye kandi asakajwe amabati mashasha. Igicu kirimwo ibara ry'ubururu hamwe n'iryera. Imbuga irimwo umusenyi n'utubuye duto duto.

Icumba c'ishure ryisumbuye risigishijwe irangi ry'umuhondo ku ruhome, gifise amadirisha y'ibiyo afise udukingira amadirisha twubakishijwe ivyuma, urugi runini rw'icuma risigishijwe irangi ry'ubururu.

Uruhome rw'inzu yubakishijwe amatafari aturiye, ikibaho kinini cane gihometswe kur' urwo ruhome canditsweko amajambo atandukanye mu rurimi rw'ikinyamazuru ,igenekerezo rya mirong' ibiri na kane ntwarante umwaka w'ibihumbi bibiri na mirong' ibiri na gatandatu.

Igicu ciza kirimwo ibara ryera irimeze nk'iryirabura, n'iry'ubururu. Abanyeshuri batatu ,babiri muribo bicaye ku kirundo c'umusenyi. Uwundi nawe ahagaze imbere yabo.

Amashure meza yubakishijwe amatafari aturiye kandi asakajwe amabati .Ikigega kinini cane cirabura ,kibikwamwo amazi. Abanyeshuri batandukanye bariko barakinira imbere y'amashure.

Amashure yisumbuye, yubakishijwe amatafari aturiye. Ageretswe kabiri, afise inzugi z'ivyuma n'amadirisha y'ibiyo bibonerana. Igicu ciza kirimwo ibara ry'ubururu n'iryera.

Imbuga nini cane irimwo umusenyi n'ibipande vy'amabuye, ahantu bavangiye umusenyi n'isima hanyuma mu kuyora ntibabimaraho bimwe bica birahumira.

Igiti kinini cane casagaraye gifise amashami mato mato n'amababi manini manini impeni irarisha mu karima karimwo utwatsi dutotahaye inzu isakajwe amabati atukura.

Igicu kirimwo ibara ry'ubururu hamwe ni yera inzu ikiriko irubakwa imaze kugerekwa kabiri ibendera ry'igihugu c'uburundi rimanitswe imbuga nziza irimwo umusenyi n'utubuye tw'urucekeri.

Inzu nini cane isigishijwe irangi ry'umuhondo ku mpome ivyumba bine vyose vyugajwe n'inzugi z'ivyuma kandi zisigishijwe irangi ry'ubururu.

Abanyeshure batatu b'abahungu, begamiye uruhome rw'ishure ryubakishijwe amatafari aturiye. Uwundi mugwi w'abanyeshure harimwo n'abakobwa bahetse amasaho mu mugongo, igicu kirimwo ibara ry'ubururu hamwe n'iryera.

Amashure meza yubakishijwe amatafari aturiye kandi asakajwe amabati, igiti kirekire cane gifise amashami menshi n'amababi matomato asongoye.

Icumba c'ishure ryisumbuye risigishijwe irangi ryumuhondo ku mpome. Risakajwe amabati y'imigongo minini minini. Rifise kandi idirisha rinini ry'ibiyo bibonerana.

Igicu kirimwo ibara ryera n'iryirabura amashure meza yubakishijwe amatafari aturiye uruzitiro runini cane narwonyene gwubakishijwe amatafari aturiye imbuga irimwo umusenyi n'utubuye tw'urucekeri

Igicu kirimwo ibara ryera iryubururu hamwe n'iryirabura amashure iyubakishijwe amatafari aturiye, kandi afise ibaraza rifise inkingi zitatu nini nini.

Uruhome rw'inzu yubakishijwe amatafari aturiye, ikibaho kinini cane cirabura gihometswe kuri urwo ruhome canditswe ko amajambo ngo itariki mirongo ibiri na zine ntwarante umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu.

Ububiko bw'ibitabo bwubakishijwe amatafari aturiye, ibitabo bitandukanye bipangapanzwe ahantu havyo habitegekanirijwe, ibikarato na vyo bimanitswe hejuru imatara iri kuri kimwe muri ivyo bikarato.

Amashure asakajwe amabati atukura ebiti vyiza bifise amashami maremare nutubuye duto duto imodoka ntoya itwara abantu batanu indobo y'icatsi kibisi irimwo amazi yo gukaraba a.

Amashure yisumbuye yubakishijwe amatafari aturiye, igicu kirimwo ibara ryera n'iryirabura, umunyeshuri w'umukobwa yambaye ishati yera ahetse isaho yirabura mu mugongo.

inzu yubakishijwe amatafari aturiye, ifise imitambikwa y'ibiti hejuru. isakajwe amabati mashasha. amadirisha yayo nay'ibiyo bibonerana.

Ikigo c'amashure yisumbuye yubakishijwe amatafari aturiye. Afise kandi inkingi nini nini z'ivyuma zisigishijwe irangi ry ubururu. Ibendera ry'igihugu c'Uburundi riramanitswe.

Ikigo c'ishure ryitiriwe Umweranda Pawulo ry'i Bujumbura, yubakishijwe amatafari aturiye, rifise uruzitiro rw'ivyuma, bisigishijwe irangi ry'ubururu.

Uruhome rw'inzu rusigishijwe irangi ry'umuhondo rumanitsweko ikibaho kinini cane kirabura canditswe ko amajambo atandukanye gishura ego canke oya inzu zihitanywe n'imvura aba ari mpanuka zitewe n'umue orira.

Amashure y'intango yubakishijwe amatafari aturiye afise imiryango yuguruye, ariko iyindi na yo iriko inzugi z'ivyuma zugaye umugabo yambaye umupira w'amaboko magufi utukura.

Igicu kirimwo ibara ry'ubururu hamwe n'iryera ishure ryiza cyane ryubakishijwe amatafari aturiye kandi risakajwi amabati ryubatswe iruhande y'ibarabara ry'ikaburimbo.

Icumba c'ishure rya kaminuza. Umunyeshure asanzwe akurikirana ibijanye no kubaza, yambaye amarori mu maso. Akabati keza gakozwe mu mbaho.

Umukobwa mwiza cane w'inzobe ariko aratwenga, amenyo yo hejuru araboneka yambaye itaburiya yera kandi afise muntoke isahani iriko ivyamwa.

Icumba c'ishure rya kaminuza, amadirisha atatu y'ibiyo bibonerana, abantu batandukanye bicaye ku ntebe zabo zinyegamo, imbere y'umuntu umwe hari ikibuni c'amazi.

Igihuru kirimo inyoni zitandukanye, umugabo yambaye inkofero y'urugara n'agapira k'icyatsi kibisi atunze ukuboko kw'iwe muri ico gihuru. umugore nawe arafata amasanamu akoresheje igikoresho c'abitegekanirijwe.

Icumba c'ishure rya kaminuza ryubakishijwe n'amabuye hasi hejuru n'amatafari aturiye abanyeshure batatu bambaye amasarubeti maremare y'ubururu.

Inzu nziza cane ifise inkingi nininini zubakishijwe isima. Umuryango w'icuma wugaye. Amabuye y'urucekeri arunzwe ku mbuga y'iyo nzu.

Icumba c'ishure ry'ubushakashatsi mu gisata c'ubuhinga, ikibaho kinini cane cera canditsweko amajambo atandukanye, gifise amaguru abiri kuko baragiterura.

Icumba c'ishure rya kaminuza igisata co gukinjika abanyeshure batatu b'abakobwa bambaye amataburiya yera n'inkofero ku mitwe umwe muri bo yambaye amarori amasafuriya ari imbere yabo ku mashiga y'ikizu.

Abagabo b'inzobe barebare, bambaye amasarubeti y'akazi, bafise ubumenyi mu bijanye no gucura, umwe muri bo, yacanye umuriro mwinshi, waka urubeya.

Inzu nziza ifise imitambikwa y'ivyuma hejuru umusore muremure w'inzobe yambaye ishati y'ubururu n'isaha ku kuboko imbere yiwe hari urukero rwo gukatisha.

Icumba c'ishure rya kaminuza riifise idirisha rinini cane ry'ibiyo bibonerana abanyeshure bamwe bamwe bamaze gufata ivyicaro vyabo mu ntebe zinyegamo abandi na bo ntibaraza.

Icumba c'ishure rya kaminuza igisata c'ubucuzi, umugabo muremure yambaye isaruweti ya kaki n'udukingira intoke, acanye umuriro imbere yiwe.

Icumba c'ishure rya kaminuza rifise imitambigwa y'ivyuma hejuru itara rizimice igitambara gipfuka idirisha cera abantu benshi bicaye mu ntebe zabo Z’inyegamo.

icumba c'ishure rya kaminuza, har' abanyeshure bambay' impuzu zitandukanye bicaye mu ntebe zabo z'inyegamo, umwe w'umukobw' afis' imishatsi miremire cane yirabur' iboshwe n'agatambara kera, imbere yabo har' umwarim' arikubigisha.

Icumba c'ishure rya kaminuza, igisata c'ubuhinga. Abagabo babiri bambaye amasarubeti y'ubururu n'udukingira intoke. Uwundi mugabo na we, yambaye amarori mu maso.

Icumba c'ishure rya kaminuza abanyeshure batandukanye bicaye mu ntebe zabo umwe wese araba imbere yumviriza ico umwigisha wabo ariko aravuga.

Icumba c'ishure rya kaminuza ryubakishijwe amatafari aturiye kandi risakajwe amabati y'imigongo minini amadirisha abiri y'ibiyo bibonerana abanyeshure bicaye umwigisha yambaye ijipo itukura.

Icumba c'ishure ryubakishijwe amatafari aturiye. Intebe ndende y'umunyeshure ikozwe mu biti. Umugabo yirabura yambaye isarubeti y'ubururu, n'inkofero y'ubururu.

Icumba cy'ishure rya kaminuza igisata cy'ubuhinga, abagabo batatu b'abazungu bicaye mu ntebe zabo zinyegamo, umwe muri bo yambaye umupira w'irabura, w'amaboko magufi.

Abakinyi b'umupira w'amaboko barimwo barinonora imitsi bakoresheje uwo mupira. Igicu kirimwo ibara ry'ubururu. Amazu yubakishijwe amatafari kandi asakajwe amabati.

Icumba c'ishure rya kaminuza, igisata c'ubuhinga. Umunyeshure w'umuhungu yambaye isarubeti y'ubururu n'inkofero. Uwundi munyeshuri w'umukobwa afise imishatsi miremire.

Icumba c'ishure rya kaminuza. Abanyeshure batandukanye bicaye ku ntebe zabo z'inyegamo. Imbere y'umwumwe hari imeza iteretsweko imashini y'inyabwonko.

Icumba c'ishure rya kaminuza, igisata co kubarira; Abanyeshure bose bambaye amashati yera kandi bicaye, imbere y'umwumwe hari imashini ibarira.

Icumbac' ishure rya kaminuza abanyeshuri batandukanye biga ibijanyi no gukinjika bose bambaye amataburiya yabo yera n'inkofero zera ku mutwe amasafuriya atandukanye bateguriramwo ivyo kurya.

Icumba c'ishure rya kaminuza, igisata c'ibiharuro , amadirisha meza cane y'ibiyo bibonerana ,abanyeshure bicaye mu ntebe z'inyegamo imbere yabo hari imeza ndende.

Umugabo yambaye i taburiya nodukingira intoke afise ipompo mu ntoke ari kumwe n'umugore afise imishatsi miremire iboheye inyuma bose bunamye mu murima w'amateke n'imyumbati.

Igicu ukirimwo ibara ry'ubururu hamwe nirera abagabo n'abagore batandukanye bose bambaye amasabbete y'ubururu bamwe muri bo bambaye budukingira umunwa twirabura, ariko abandi bobo turatukura.

Umukobwa mwiza cane w'inzobe, afise imishatsi miremire yirabura, ariko aratwenga amenyo y'imbere yose ukayabona, afise mu ntoke isahani nini cane iriko ikirahure n'icupa ririmwo inzoga.

Icumba c'ishure rya kaminuza cubatswe kugira ngo kizoze kirakorerwamwo inama abanyeshure batandukanye barimwo abahungu n'abakobwa bamwe barahagaze abandi na bo baricaye.

Icumba c'ishure rya kaminuza ,amadirisha meza cane y'ibiyo bibonerana, ibitambara bipfuka amadirisha, abanyeshure benshi cane bicaye mu ntebe zabo z'inyegamo.

Icumba c'ishure rya kaminuza. Abanyeshure batatu bambaye amasarubeti y'ubururu, bicaye ku ntebe z'abo z'inyegamo, imashini y'inyabwonko imbere y'abo.

Ikigo c'ishure rya kaminuza igisata co gusanura amazi, abagabo babiri bambaye amasarubeti yabo y'akazi, isandugu ikozwe mu mbaho z'ibiti.

Umukobwa mwiza w'inzobe afise amaso mu manini, yambaye itaburiya yera n'inkofero mu mutwe, afise mu kuboko kwiwe kw'ibubamfu isahani ifukishije akamwanya.

Ishure rya kaminuza ryubakishijwe amatafari aturiye kandi rifise umuryango munini w'icuma ,abanyeshure babiri b'abakobwa, umwe muri bo yambaye agapira gatukura k'amaboko magufi kandi afise imishatsi miremire ibohey' inyuma.

Ikigo c'amashure yisumbuye yubakishijwe amatafari aturiye. Afise inkingi ndende cane zinini zinini zubakishijwe isima. Abigisha b'abagabo baratashe.

Igicu ciza kirimwo ibara ryera n'iryirabura abagabo n'abagore bambaye amasarubeti y'ubururu n'inkofero z'imihondo bamwe muribo bambaye udukingirumunwa twirabura mugihe abandi bobo dutukura.

icumba c'ishure rya kaminuza abanyeshure batandukanye basanzwe bakurikirana ibijanye n'umwuga wo gucura umwe muri bo yacanye umuriro mwinshi ufise urubeya rurenge

icumba c'ishure rya kaminuza igisata cubuhinga abagabo babiri bambaye impuzu z'ubururu n'idukingira intoke uwundi mugabo muremure yambaye amarori mu maso afise utuntu tumeze nkutubaho duto duto imbere yiwe

Icumba c'ishure rya kaminuza abanyeshure batandukanye bagizwe n'abahungu n'abakobwa bicaye mu ntebe zabo uzinyegamo umwegisha na we ahagaze imbere yabo.

Icumba c'ishure rya kaminuza ,igisata c'ubuhinga gisakajwe amabati iyirabura, abantu batatu bambaye amasarubeti y'ubururu n'udukingira intoke.

Icumba c'ishure rya kaminuza, rifise idirisha ry'ibiyo bibonerana, igitambara gifuka idirisha gikumye, umunyeshure w'umukobwa afise imishatsi miremire yambaye impuzu zirabura afise ikaye isanzuruye imbere y'iwe.

Icumba c'ishure rya kaminuza abanyeshure bariramwo. Abantu babiri bambaye amataburiya yera, bariko barapanga neza ku mameza ivyokurya. Umunyeshure w'umukobwa yambaye ipantaro y'ikoboyi y'ubururu, afise imishatsi miremire ahagaze imbere y'ayo mameza.

Icumba c'ishure rya kaminuza, igisata c'ubushakashatsi. Umuhungu muremure w'imibiri yose yambaye isarubeti y'ubururu, imbere yatangujemwo umupira wera.

Umurima w 'amateke 'imyumbati n'ibitoke umuntu w'umugabo yambaye itaburiya n'agakingira intoke afise ipompo mu ntoke, uwundi muntu w'umugore afise imishatsi miremire, bose bunamye muruwo murima.

Icumba c'ishure rya kaminuza categekanirijwe inama ,abagabo benshi batandukanye harimwo n'abagore bafise imishatsi miremire bose bicaye mu ntebe zabo z'inyegamo.

Icumba c'ishure rya kaminuza, igisata c'ubuhinga. Abagabo batatu, babiri muribo bambaye udukingira umunwa, kamwe k'ubururu, akandi nako kera.

Icumba c'ishure rya kaminuza abanyeshure bane bambaye impuzu z'ubururu umwe wese afise ikaramu muntoke, ariko arandika isaho yirabura iri iruhande y'umwe muri abo banyeshure.

Ishure rya kaminuza. Amatara ane yaka. Imboneshakure imanitswe hejuru ku ruhome. Umugabo ahagaze yegamiye uruhome, araba imboneshakure.

Abana batatu b'abanyeshuri bo mu mashuri amatoya bariko barava kw'ishure babiri bambaye umwambaro w'ishure usa n'ubururu wundi ari imbere yabo yambaye uwusanakaki bariko baca mu kabara baraka i bivu imbere yabo hari ibiti bitotahaye.

Ishure rya kaminutsa abanyeshure bose bambaye amataburiya yabo yera n'inkofero ku mitwe bakurikirana bose ibicanye no gukinjika.

uruhome rw'inzu isigishijwe irangi ry'umuhondo. Umukobwa mwiza w'inzobe yambaye isarubete y'ubururu, imbere yatangucemwo agapira k'umuhondo. Yambaye kandi inkofero y'umuhondo mu mutwe.

Icumba c'ishure rya kaminuza abanyeshure batandukanye bagizwe n'abakobwa n'abahungu bose bicaye mu ntebe zabo z'inyegamo imbere yabo hari akameza bafise mu ntoke ikaramu yo kwandikisha.

Icumba c'ishure rya kaminuza, ibitambara birebire cane bipfuka amadirisha, abagabo babiri, umwe muri bo yambaye agapira k'amaboko magufi, uwundi na we ishati y'amaboko maremare, bahagaze iruhande y'imeza iriko akabuni karimwo umuti.

Abagabo batatu n'umugore umwe bambaye imipira n'amashati y'ubururu bose baricaye kandi bafise amakaramu bariko barandika ibintu bitandukanye.

Abagabo n'abagore benshi cane barahagaze. Harimwo umugabo yambaye isarubete y'ubururu. Uwundi muntu w'umugabo yambaye ikoti yirabura ararabira mu cuma categuriye gufata amasanamu.

Inzu ifise inkingi nini nini zubakishijwe isima kandi zisigishijwe irangi ritukura. Umuryango munini w'icuma n'ibiyo bibonerana. Imbuga irimwo utubuye duto duto.

Umugabo w'inzobe afise imishatsi myinshi yirabura nubwanwa, yambaye isarubeti ya kaki. Imbere yatangujemwo ishati yera. Arimwo aracapa umuntu w'umwana akoresheje ikereyo.

Icumba c'ishure rya kaminuza. Abanyeshure batandukanye barimwo abakobwa n'abahungu. Umwe muri abo bakobwa yambaye inkofero yirabura mu mutwe, imashini y'inyabwonko iteretse imbere y'abo banyeshure.

Icumba c'ishure rya kaminuza ryubakiwe inama. Abantu benshi cane batandukanye harimwo abagabo, abagore bipfutse ibitambara mu mutwe hamwe n'abana. Bose bicaye ku ntebe zabo z'inyegamo.

Inzu yubakishijwe amatafari aturiye ivyuma bisigishijwe irangi ry'ubururu abagabo babiri bambaye amasarubeti y'ubururu umwe muri bo yambaye agakingira intoke afise n'iranda.

Icumba c'ishure rya kaminuza. Igitambara gifuka idirisha c'ubururu, abanyeshure bamaze gufata ivyicaro mu ntebe zabo zinyegamo. Imbere y'umumwe hari imeza yo kwandikirako.

Ishure rinini cane risakajwe amabati rifise inkingi z'isima amatara ane azimije abanyeshure bambaye impuzu zabo z'ubururu.